Bipuɣimbihi n-ʒi tahipɔna ka bɛ dirɛɛsi m-malimali pɔbipɔbi binyɛrisi zaŋ niŋ din ni bɛ zaaha mi sɔla chinchin' maŋa kante chinchina bɛ kuli ni paai bipuɣinsi awai zuɣu

Silmiin paɣa n kpɛna yili ni ka nyaɣa baaji ka gbansabila bihi ayobu guuna ti ni ŋɔ awaawaatuu ka shihiro

N ma ŋo koharila biraash nima o lolimi niŋ tahapoŋ puuni ka zaŋ shɛli niŋ baskɛt nim puuni birash shɛli din polishiri namda nima ni biraash din saɣari zuɣu ni biraash din pahari shinshɛri

Bidibsi ata n ʒi boɣati nim chɛŋ kuligi ni n ti siɣu kuligi maa puuni ni bi tooi kom bi zaɣ yino kam zaŋla bi bokati nim maa gburigi kom maa ni bi tooigi moɣali maa puuni ka bidib yino yɛ suyeeta zaɣ buluu ka so mii yɛ liiga yɛlo

Paɣaba n ʒi kpɛ kamani bi niraba anii zuɣu ni ka shab puɣusiri tuya ka shab mii gahanda ka loori ʒɛ bi nyaanga paɣaba maa niraba ayi yɛla liiga ʒiɛ

Zamaatu laɣangu n biɛni ka paɣasara diɛmdi kalchiral daans kaya ni taada wahi bi sola kɛntɛ chinchina ka bob di gaya ka piri cheeni nima ni yɛri ni bansi ka niraba piɛ n giliba lihiriba

Dinbɔŋɔ ŋuna zaham gbahabu shes ni di kohabu shee paɣaba n zaŋ gbambihi na ti yaai yaai zahama maa n zali ka shab bɛ ŋarim puuni

n nyɛ polinsi ni laɣam ʒɛya ka pili bi zipiliti ka n nyɛ polinsi loori karili ni ʒɛya ka nyɛ ka so ʒɛ bi sunsuuni ka bi niŋ zaɣ ni ŋuna ka o zaŋ ninkpara goli o liiga o yɛla liiga buluu

Doi mini o bia n diri bindirigu ka bindira tam teebuli zuɣu doo maa kpala ninkpara ka o bia maa ŋmaai brɛɛd n zaŋdi niŋdi o ba nolini ka o baaba deerili

Anfooni ni ŋɔ ni ŋɔ paɣiba n yi kuliga bi yɛla paɣiba ayobu ka paɣaba anu zaa sa zi taha ka kom bɛ dinni ka yino gbibi baaji o nuu ni.